Kumulilo kwahambile li lirome kwoshele bisaala ni bunyasi lilisi khelinyukhila hangaki mubisaala

Basani bali bataru, umusani mutwela aambile iwheel barrow akhatsukha kamatafali ukhwombekha itanulu. Umusani mutwelwa alishimbi ni inyungu.

Ikhima ya ninile khumatunda khungaki ikhebuta kamatunda khelya kamasafu kekamatunda mushibila ikhima ilikho ibyoya bimali.

Babana bekhale mukilasi, bali babana barano bali mukilasi. Umwana mutwena awambile kumukhono mu bweni bwewe

Lukewa luli hakari wekimisaala gye kalitusi shimbi ni kimisaala gye kalitusi ni tsi ngongo ni buyila hakari wekimisaala gye kalitusi

Tsi'sigiri tsili tsibili tsili muwoteli tsilikho kamanda nikumulilo, bifuluya bili khusigili, bilikho bilyo muwoteli.

Babana kha benyaya lifundo lye kiminyawo khabasamba ni bikele tsinyanga tsili tsekumuusi abana basambile hasi

Imbewo yawutsile kamatore kenamilile shimbi ni hango kumumu khekwaburukha kamatore kakandi khemile khumgaki inzu iye liloba

Umukhasi yuno ali muyafesi khamina ikali magezi inga akwarile tsingubo tsimali nilitsune limali umukhasi umubesemu akwarile isawa iwanga khumukhono

imeli yasutile bibindu bikaali ili hunyanza hwekametsi shimbi ni tsintzu imeli iliho ilangi iwanga ni irangi imbesemu

Mukhatale mulimo mayi wetsile khukula sukuma ni namutoto ni kamatore nga akwarire shiteteyi she sitenge, aboyele litsune limali khumurwe kwewe.

Umusani ahambile kiMIkango kibili inyanga ye angolobe ali mulyato khunyanza akari awuga khametsi inyanga yakwile ibukwanyanga

umuhasi ali hushina kadodi nitsingoma ni tsimuka shimbi ni bisaali ni tsinzu ni babana basinde ni bahana

Umukhasi ali mwifumbilo akhatekha bilyo, mumayika mulimo kumulilo ni tsikhu ni kamayika, umukhasi akwarire i'kofila i'mbesemu

Inzira ili akari we kimisaala kyaikalituusi inzira ikindi ili akari we kimisaala kyakalitusi kumumu khe kwaburukha

Elyato lyatsutile bibindu byekHukhombekhebwa, yatsutile khimikhotsi, ili khunyanza hakhari, eza kwakhanana nikamato kakhandi kunyanza

Kuyuni kuli hakari we khametsi nga khegusuba kuyuni kulimo buwanga ni bumali kuyuni kuno kwaleya imunwa

Umusani khakhupa kamatafari a'ambila liloba arere mukhatiba khe kamatafari shimbi ni shidomolo

Indali yekhupile hasi indali ya tsutsugakha mumabaale ni mumisaala shimbi ni kamatore indali ya tsutsukha ingali

kamayengo kali khukari khunyanza ligulu lyayuhile antse bwelabule inyanga yakwile ibukwanyanga

Kumulongoti kulishimbi ni kanisa ni bisala ni lumako, i'kanisa ilikho mabati kamatikhulaka kamabesemu.

Basaani badatu ka bajenda mwisiru shimbi ni bisaala nibisoolo basudire bibyuuma nga bikalimagezi ka bazire kulambula chigoona

Basani bataru bali mushigango she tsikhafu, iwunwa ili khayilukhisa ikhasi mushigango shimbi ni babandu ni tsinzu.

umuhasi amemele umwana humukongo shimbi ni kamatore nikimisaala umuhasi wetyuhile litoore humurwe asi warerewo liru

Umukhasi ekhale khusyalani akhasoona tsingubo awambile ifuti ningubo isi khanaaba, akwarire shikomo khumukhono kwewe.

Basololi besinde bali badatu, mudwena agwatile ibulawuzi gundi agwatile isati nibulawuzi ilimo likoso. Basi.. basololi badatu mudwena awambile ikamela ali kumpi isi kayu ke bunyasi.

umwana ali humunina etyuhile bindu muhasawo awambile kumuhono kumulayi muhono kumunyelezi kuli asi shimbi nibisaala